Kan mul'isuu konkolaataadha. Konkolaataa kan waraanaa akkasuma loltuun tokko irra keessa dhaabatee, kan uffata loltuu uffatee jiruu irra keessa dhaabatee haala ittiin loltoonni itti nagaa dhiheessan mataasaatti, harkasaa qabatee jiruu akkasuma illee meeshaan waraanaa gurguddaan kan irratti argamudha.